Ekimuli kimulisa kilinha kala endheru nhe kala eya kilagala kisikiliza endhoki, endhoki eriku ebyoya. Endhoki eidhye okuninha nekita nhi poleni, endhoki nhekola omubisi omubisi gwa mugaso eri abantu.

Egaali eyomuka elikumbala kulwaire, olugudho olwaigaali eyomuka lwakolebwa mubyuma. Egaali eyomuka erinha ebyaana bingi, mubyaana binho etisemu ebintu kamala, egaali eyomuka ekozesebwa kutambuza abantu nho kutambuza ebintu bingi, ebirere bikubonheka bulungi.

Omusaadha ali kuvuga piki ye abaana bava ku isomeelo, abali kutambulila kumbali gholuguudho. Bayambaile engoye dhilinha kala eyabulu. Agemye ensogho elinha kala ya ya bulu, agemye ensgho elinha kala eya kisiitaka, bali kumpi nh'eidhuuka eidhuuka litundha ebintu bingi.

Amaato mangi gali ku bukalu kumpi nha mayumba, amayumba galinha kala endheru, amadhinisa aga mayumba galina kala eya bbulu, einhuma gha mayumba eriyo olusozi, olusozi luliku ebisubi bingi, ebisubi bilinha kala eya kilagala.

Eiduuka litundha ebiibo ebirukibwa abantu nh'engalo, ebiibo birukibwa nh'eminyongozi gyebatola kundhagala. Ebiibo biri nhi kala eyakaki nhi kala eyakisitaka, ebiibo bibiri baghanhikibwa kukisenge, ebiibo biliku obupandhe obulaga esente dhebutundha.

Ensenene dhili gya kusiikibwa. Dhisalibwa salibwamu obutungulu. Bayuyeemu obwito, dhibonhekela nga nsava. Dhili mu sepiki mwe dhili gya osiikibwa. Ensenene dhiliibwa abantu. Ensenene dhilina kala eya kilagala.

Ekanisa ya serekebwa nha mabati go butegula kuliya ghe kanisa ghaligho obusubi, kumbali ghe kanisa ghaligho omulongoti kumbali eriyo emiti. Ekanisa erina amadhinisa amaghanvu, ebileeli biri kubonheka bulungi. Akasanha kali kwaka, ebileeli bilina ekala eya bbulu.

Omusana guli kwaaka ku bilime bili kubonheka bulungi bilina kala eya kilagala. Olusozi luli ku bonheka bulungi lulina kala eya kilagala, ebileli bili kubonheka bulungi, bilina kala endheru nhi kala eya bbulu.

Abantu bali kutambula nh'ebigaali mukibuga, ebigaali basibyeku ebidhomolo, emmotoka dhiri kutambula mukibuga ghagulu kumotoka basibyeku ebifulusi. Omusaadha alikutambula kumbali gholugudho, omukazi alitambula kumbali gholugudho, emiti giri kumbali gholugudho, enhumba edhazimbibwa kumbali gholugudho.

Omuntu ali ku lyato ku maadhi, elyato lya ghandhikibwaku ebigambo amaadhi mateefu elyato lya mugaso eri abantu tulikozesa nga entambula okugya yonayona gye tuyendha.

Engoye dhanhikibwa kusengenge dhirinha kala edhendhaghulo nga kala emmyufu, kala endhirugavu, kala endheru, kala eyakyenvu. Amandha mangi gali mubifulusi gakutundhibwa, amandha agandhi gabikibwaku thundhubali, thundhubali dhirinha kala eya bbululu.

Abavubuka bali kulyato, elyato liri kutambula kubonheka nga beyongera yonha yonha gyebali kugya , amaadhi gali kubonheka bulungi amato gamugaso eli abantu, amato tugakozesa nga etambula.

Akaana akaghala kasanhufu kali kutembeya enhanha mu kiibo, enhanha dhili mukaveela dhilinha kala emyufu kyagemye esente mungalo esente dhilaga nga dha nkumi ibiri, dhilina kala eya bbulu, kayambaire olugoye lulinha kala endhirugavu, kala emyufu nhi kala eya kyenvu Kali ku luguudho.

Omukazi agemye omukono ogw'omwana, omwana ayambazibwa ovolo, ovolo bagisibyeku mumukono, ovolo ngumu, ovolo erina kala endheru. Omwana bamwambaza ovolo okubanga empewo etamubitamu.

Abalenzi bali ku lyato ku maadhi, bali kuba enkasi. Omulenzi ali suula akatimba mu maadhi okubonheka nga kagema engege. Amaadhi mateefu. Amaadhi gali kubonheka bulungi. Ebileli bilina kala endheru.

Ekimmotoka kyafa bakireka ku itale. Bakikolamu enhumba, kiliku olwigi. Kyasigibwa langi eya bbulu nhi langi eya kyenvu, kiliku emipiira. Ku itale yekili eliyo ebisubi nh'emiti. Obusubi obundhi bwa kilagala obundhi bwakala, ebileli bili kubonheka bulungi.

Abaana bali mu kibiina akaana kali ku seka, akaana kataire omukono ku mutwe, akaana kayambaire ekikomo ku mukonho ekikomo kilinha kala endhirugavu. Akaana kayambaire akadhozi aka myufu abaana bagya kwisomero okusoma beege.

Omukazi ayemeraire kuliya ghenhumba, ayambere olugoye lulinha ebimuli, olugoye nhe bimuli birinha kala edhendhaghulo, ayambere ekinhere munkoto, yesibye ekitambala kumutwe, olugoye lulinha kala eya bbulu, ebimuli bilinha kala endheru nh'edhindhi kamala.

Omusaadha musanhufu ali ku mulimu gwe ogwokutundha enyama, mu bbukya mulimu minzani enyama nnhingi eri ku kiveera ekyeru omusaadha aidhye okugula enyama nga ayambaire empale nhe saati hakuna ekikalu.

Kimuli kili kubonheka bulungi. Kilina kala emmyufu nhi kala eya kilagala. Endhuki eli ku kimuli. Endhuki eli kulya ku nectar nhi pollen okuva mu kimuli. Endhuki dhisikilizibwa eli ebimuli ate dhendha inho ebimuli. Endhuki dheetaga ebimuli, ate nh'ebimuli byetaaga inho endhuki.

Abantu bangi bali kumaato, amaadhi gali nha kala endheru, amaato galinha kala eya kiragala, kala eyakyenvu nhi kala eya bbululu. Amaato gamugaso ely'abantu gatambuza abantu okugya yona yona gyebali kwendha.

Abasaadha babili bali kulyato kumaadhi bali kuloba engege amaadhi matefu, kumbali yamaadhi eriyo eisubi nh'emiti, emiti mingi, eisubi lingi amaadhi gabonheka bulungi obwiire buzibye.

Omusaadha ayambaire esaati agifunhyeku emikono erina kala endheru alikukalira enkoko n'enyama, enyama dhigyakulibwa abantu, alikudhikalira okubona nga abantu badhigula afunhe esente, esente dhimuyambe mukubaghokwe.

Eilike lityaime ku itale mu nsiko, lilinha ebiviili bingi, ebiviili bilina kala endhilugavu. Byonabyona ebiviili bya bunha ku mubiri gwa kyo. Ku itale ye lityaime eliyo ebikoola, ebikoola bilina kala eya kilagala. Eilike liba mu kibira tiliba nha bantu.

Abaana abalenzi bali kutega akatimba ku maadhi bali katega okugema ebye nhandha bayambaire engoye edhili mu kala edhe ndhaghulo. Omwana omulenzi ayambaire ekikofira ku mutwe kilinha kala endheru, oghundhi ayambaire ekikofira kilinha kala endhirugavu, omwaana omulenzi yambaire saati ghaigulu. Amaadhi mateefu gabonheka bulungi, ebileeli bili ku bonheka bulungi.

Fakedo alina kala eya kiragala, enhanha dhirina kala emmyufu. Fakedo alibwa abantu, enhanha dhiribwa abantu. Fakedo eizamu ekirisa mu mubiri ogw'abantu, fakedo n'enhanha dhirina omugaso mungi eri obulamu bwaife.

Ebisudhe bisatu bili kusala olugudho bili kwira munsiko emiti mingi ebisudhe bilinha emikila emikila gyegodhamu ebisudhe bilinha ebigere binna, ebisudhe bilinha ebiviri bingi ku mubiri gwadho ebiviri birugavu ebisubi bya kilagala.

Abasaadha bali kukungula amatooke mu lusuku olw'amatooke. Omusaadha ayambaile ensirimiini ku piki ye. Atiise amatooke mangi. Amatooke galina kala ya kilagala. Ebigogo bingi. Omusaadha atyaime ku matooke. Ebigogo bilina endagala, endagala nnhingi. Endagala dhilina kala ya kilagala.

Emmotoka dhiri kutambula muluguudo, oluguudho lukalu luziramu bantu motoka dhonka nedhiri kutambula. Kumbali y' oluguudho eriyo amayumba n'emiti ebireri birikuboneka bulungi, emiti giriku ebikoola bingi, ebikoola birina kala eyakiragala.

Amaato mangi gali ku maadhi, amaadhi mateefu mu maadhi mulimu ebisubi ebya mera ebisubi bilinha kala eya kilagala elyato lili kuva ku maadhi lili kutambula kilinha kala endheru. Abasaadha basatu bemereire ku bukalu, omusaadha asutaime ku bukalu.

Omusaadha atyaime kuliya gh'eidhuuka ku katebe. Omusaadha ayemeleile kuliya gh'eidhuuka. Ataile galubindi ghaigulu ku mutwe, ali kunhiga eisimu. Ayambaile akadhoozi akeeru. Omusaadha ayambaile akadhoozi ka bbulu. Eidhuuka lilimu ebintu ebikozesebwa ku piki, ebitundhibwa.